I cal man waneno cing aryo kun onyo kodi icing lawote ma tye ki piny kun tye ka jolo kodi meno woko cing ngat ma tye ka jolo kodini tye ki ring ma olworo cinge tungcel.

I cal man waneno cal anyira aryo ma gubedo cokcok ki lawotgi kun gitye ka tic ki jami nyonyo pa muno kun gineno jami mogo iye kun gitye i ot man tye gilaci ma reny matar maleng mada.

I cal man waneno dano aryo ma gucito i nam madit kun gimito yuto rec ngat acel i kingi tye ma ocung acunga kun bayonet obwo me mako rec i dye nam lawote tye kun omako ogwec me cero pii wek yeya megi ocit ka ma gimito ni ocit iye.

I cal man waneno ot gurofa mo madit ma yo me cito iye kiliyo lam itwoke tungcel ki tungcel tye bandera pa lobo Uganda ma tye ka kodo kun gin weng kiryeyogio malo.

I cal man waneno cupuriya ma kicipu i wi cigiri kun iye tye boo ma kiti ka tetone dok cing mo tye kun tye ka onyo iye kedu me ameta idek meno

I cal meno waneno danni mapol ma gitye kun gucung ka mo ka ma bac cung iye kun gityen i kingi lucat mapol ma gitye kacato jami acama ki jami mogo mapol kun gilo malo bot luwot ma gitye i ibac meno